Basinde oba basiya bali kudima bali kukyiisawe hagati he kyisawe bunyasi pawo ne kutilo buligako ela budebuti lodayi haliwo bana bajeke babasilile ela naye idayiko yene isembayo iliyo zinzu ziliko mabati makade